Ombaanga yotango yopashigwana ano otayi lombwele aayakulwa kutya, kapenasha nando shoka, onkundana ndjoka yatulwapo opo wumone uuyelele kombinga yombaanga yoye, ano kape engambeko lyasha.

Ombaanga yaVenduka oyi na okambo komapungulilo okape hono haki ithanwa kutya omukalo omupu gwokupungula. Ano uuna wapatulula okakalata haka itonanwa nando iihohela yasha uuna totulako nenge tokutha ko.

Ekwashilipaleko olyo oshinima sha simana, kutya nee ekwashilipaleko yonkalamwenyo, nenge ekwashilipaleko lyomafumviko, ano talelapo ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia yili popepi nangoye, opo wu ishangithe ngoe wu shangithe wo aaholike yoe.

Oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho shoka hashi longitha. Oilongo yaAmerica ohayi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithanwa oEuro iimaliwa mbika oyina ongushu.

Ombaanga ya Venduka oya andjakana oshilongo ashihe, mono ya patulula iitayi ikuza kOtjiwarongo, Oshifo, oSwakopo, Oshakati oshowo Ongwediva. Ano ya talela po piitayi yawo mbyoka.

Momahala gomangeshefelo omo moka hatu adha oompumbwe dhetu, aantu ohaya yi mo momahala moka ya katale mo shoka ya pumbwa nuuna omuntu amono mo shoka eshi pumbwa ohayi pomafutilo e ta gandja iisipo.

Iimeno oyili yasimana. Kiimeno ohaku zi iilongomwa oyindji ngaashi Iipundi niitaafula. Iipundi niitaafula mbika yalongwa miimeno oyili yakola . Ohayi longithwa momagumbo gomoondolopa oshowoo moombelewa.

Opuna omahala gamwe ngoka to adha mo muna oombete nomatalashe ga yalwa nawa. Thimbolimwe oombete dhika nomatalashe ohayi kala tayi landithwa, yo mbino natango wo otoyi adha momahala ngoka gomavulukukilo mpono omuntu ha vulu okuya a ka vulukwe po, e ta futu iisimpo.

Aantu mboka yena uunkulungu nenge ya ilongela okulonga iilonga yo komake, ohaya ilikolele iisimpo yawo mo ku honga po omashofa, ngoka haye ke ga landitha. Nongele ga landwa po ohaya mono iisimpo yawo.

Ombaanga ya standard bank ombaanga ndjoka ombulawu. Ohayi kala yina omahala ngoka gelipo goku thanekelwa. Mpoka uunona hawu yi unene eta wu thaanekwa.

Ombaanga ozizi yaNedbank moNamibia otayi tseyitha kutya oyina omuulikwa omupe gwedhina Shaun Lahner, ngoka ta longo koshikondo shina sha nuunangeshefa nomapendulepo osho wo omapekapeko.

Omahala goma ngeshefelo omo moka hatu adha oompumbwe dhetu aantu ohaayi komahala ngoka yaka talemo shoka yapumbwa. Ohatu adhamo oompumbwe dhetu ngaashi oongaku dhoku zala nayilwe. Ohamu kala aayakuli.

Ombaanga yaNedbank yaNamibia, otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya oshitayi shawo shono shili mondoolopa yaKatima Mulilo oshapata manga oshoka oshili tashi longululwa.

Iilongo kehe muuyuni, oyi na iimaliwa yawo ya yoolokathana. Uuna omuntu to zi moshilongo shoye, to yi koshilongo shimwe, owa pumbwa okushendja iimaliwa yoye, to yi shendjele miimaliwa yoshilongo shoka to yi, opo wu vule oku yi longitha. Manga ino ya owa pumbwa okukonga uuyelele kutya iimaliwa yoye ngele to yi shendjele miimaliwa yoshilongo moka to yi, ota yi kala po ingapi.

Ohole ndjoka ohayi siikile nohayi gamene. Ano kaleka po ombili yopamadhiladhilo nomauwanawa ngoka gekwashilipaleko. Mwa kwatelwa ekwashilipaleko lyopaveta.

Iipundi yomatyofa. Iipundi mbyoka oya hongwa miimeno, nokombanda okwa tulwa omafulafula. Iipundi mbyoka ohayi adhika momahala go momagumbo go moondoolopa, nenge moombelewa.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oyina omauwanawa ogendji, mono tovulu oku patulula epandja nenge okambo koye etokala itoo nanwa iihohela yasha komwedhi.

Isindanena okambo koye kokushanga pamwe nombaanga yaVenduka, hono komunvo omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Iimeno oyi li ya simana noonkondo. Kiimeno ohaku zi iinima oyindji. Ohaku zi iiti, mbyoka hayi hongwa yi ninge iipilangi. Miipilangi moka ohamu hongwa, koonkulungu, mu ze iipundi niitaafula mbyoka hatu longitha momagumbo getu nenge moombelewa.

Ombanga yotango yopashigwana yaNamibia koshikondo shawo shoka shomakwashilipaleko ota yati hinga nuukeka, ino nwa iikolitha uuna toka hinga opo wu kale wa gamenwa.

Iimaliwa oyili yasimana, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho nuuna omuntu tazi moshilongo she tayi moshilongo shilwe ohashendje iimaliwa ye teyishendjele miimaliwa yoshilongo moka tayi opo akavule okuyilongitha.

Iimaliwa oyi li ya simana, nakehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Oshilongo shaTanzania shoka shi li menenevi lyaAfrica ohashi longitha iimaliwa mbyoka ha ku tiwa ooShilingi.

Omiti odha simana. Komiti ohaku zi iilongomwa oyindji mbyoka hayi hongwa koonkulungu ngaashi uusikopa mboka hatu longitha okupungula iinima yetu.

Ombaanga yotango yopashigwana ihayi pungula ashike iimaliwa, ihe ohayi kala wo yi na omathigathano moka aantu haya kutha ombinga, ngaashi moka ye na ethigathano mono to pula epulo e to li yamukula. Uuna we li yamukula mondjila oto isindanene oshimaliwa sha N$ 1000.

Iimaliwa oyili yasimana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okulanda iikulya , okulanda iizalomwa, okulanda omalukalwa nosho tuu.

Iimaliwa oya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Kiimaliwa ohatu monoko omathano ga yooloka gamwe ogiinamwenyo gamwe ogomotse dhaaleli.

Ombanga ota yi vule nga okukwathela una wiiyadha wuna aataleli po inaya hiwa. Eeno ombanga ota yi kukwathele nokukupa ekwashilipale ko.

Ninga ekwashilipaleko lyoye, lyakwanezimo yoye nenge lyokuume koye nombanga yotango yopashigwana yaNamibia, ano oku uva uuyelele kombinga yashika yatalelapo poshitayi shawo shili po pepi nangoye.

Iimeno oyi li ya simana. Kiimeno oha ku zi iipundi niitaafula. Iipundi niitaafula ohayi longithwa momagumbo, oshowo moombelewa nenge momahala gomavulukukilo.

Ohapu kala puna elunduluko lyeshendjo lyiomaliwa uuna omuntu tozi moshilongo shoye toyi moshilongo shimwe shi ili. Ano oho pumbwa okushendja iimaliwa yoye toyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka toyi, opo wu vule oku yilongitha.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omayambidhidho moshigwana. Ano moka hayi gandja omagano ga yooloka kaantu mboka yeli mompumbwe.

Omaalaka omo mehala moha ha tu adha oompumbwe dhe tu, omuntu oha yi komaalaka aka taleko shoka a pumbwa. Uuna a mono shoka a pumbwa oha yi komafendelo ee ta gandja iisimpo komukwatheli ngoka e li po.

Ombaanga ya Venduka otayi ti, gamena mboka wu hole, ano ya gamena pamwe nuuwanawa mboka hawu ziilile kekwashilipaleko lyonkalamwenyo, osho wo ekwashilipaleko lyomafumviko.

Momahala goku ngeshefela omo moka aantu haya yi yakapekapeke noku talamo shoka yapumbwa, nongele oyeshi mono ohaya landa taya tulamo iisimpo.

Momahala gomangeshefelo nenge moomaalaka omo moka hatu adha oompumbwe dhetu. Aantu ohaya yi ya ka tale mo shoka ya pumbwa nuuna omuntu a mono sha eshi panda oha gandja iimaliwa komuyakuli ngoka ta adha mo.

Uuna omuntu tazi mo moshilongo she tayi kiilongo yokondje kiilongo yokondje ngaashi ooAmerika , okwa pumbwa okumona uuyelele kutya mongashingeyi ondando nenge ongushu yiimaliwa oyili pwiingapi.

Uuna wa landa nokakalata koye hono koshingoli kombanga yaStandard Bank, oto mono omauwanawa ogendji ano ya talelapo okuuva uuyelele owundji kombinga yaashika.

Momahala gomangeshefelo ohatu adha mo oompumbwe dhetu odhindji dhoka hatu longitha momagumbo. Omuntu ohoyi ko kehala hoka wu ka pekapeke shoka wa pumbwa, no ngele oweshi mono to gandja iisimpo.

Omahala gomangeshefelo ano nditye moomaalaka omo moka hatu adha oompumbwe dhetu ndhoka hatu pumbwa momagumbo ngaashi omatama gokolwishi, oondooha, omagadhi nosho tuu.

Owuli omuyakulwa gombaanga ya Venduka, nowuli wahala okutala kutya kombaanga yoye owunako iimaliwa yithike peni. Ano inopumbwa okukaya momikweyo omile moombaanga, inda ashike pokashina hono haka gandja omayakulo, haka kala keli pondje.

Ombaanga yaStandard Bank, omuyakulwa gwayo ta popi nenyanyu tati: “Ote vulu oku lundulila iimaliwa yandje nomukalo omupu, okuza komapungulilo gandje okuya kiimaliwa mbyono hayi tuminwa kongodhi.”

Ombaanga yoStandard Bank , oya egulukila aantu aehe. Mono ya egulukila naalongwa , tayeya tseyithile yaye yaka patulule ompungulilo gawo ano mboka okuza poomvula 18 sigo 26.

Momahala gomangeshefelo ohatu adhamo omizalo. Omuntu ohayi komahala hoka aka tale omizalo ndhoka ahala kutya odhuunona odhakuluntu nosho tuu.

Omiti odhi li dha simana. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa okuninga iipundi niitafula. Iipilangi mbika niitafula oyi li ya kola noonkondo naamboka haye yi hongo ohayi ilikolelemo iiisimpo uuna taye yi hongo etaye yi landithapo.

Iimaliwa oyi li ya simana nakehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Uuna omuntu ta zimo moshilongo she tayi moshilongo shilwe oha shendje iimaliwa ye yoshilongo she teyi shendjele miimaliwa yoshilongo hoka tayi opo a vule okukeyi longitha.

Ombanga yaVenduka oye eta po uushina mbono hawu gandja oomayakulo gawo. Ano uushina mboka oha wu adhika pomahala ngaashi moongeshefa, moondolopa noshotuu.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku tseyithile kutya longitha okakalata koye kombaanga uuna una shoka tolanda, mongeshefa yoNictus, eto kuthilwa ko koondando.

Ombanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya oondando dhokila yoku talaleka odha telwa pevi dhono mongashingeyi odhili 10999.

Ombaanga yaVenduka otayi kutseyithile kutya ano otovulu okukatalako ko kakalata koye komapungulilo kutya owunako ingapi nokadhina kawo haka kala keli momahala gomalandithilo hono tovulu okulongitha ngoye mwene otoyi po ashike eto tala kutya owunako ingapi oshali.

Iimaliwa oyili ya simana, na kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kandulapo oompumbwe dhetu ondhindji, ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa, okufuta omeya nolusheno nayilwe oyindji.

Momahala gomangeshefelo omo moka hatu adha oompumbwe dhetu dha yoolokathana. Aantu ohaya yi momahala moka yaka pekaapeke noku talamo shoka ya pumbwa. Uuna omuntu a monomo shoka a panda oha gandja iisimpo etayi noshinima she shoka a panda.

Momaalaka omo moka hatu adha oompumbwe dhetu ondji dha yooloka. Okutya oompumbwe dhokulya nenge odhokunwa. Omuntu oho yi mo wuka tale mo shoka wa pumbwa, nuuna wa mono mo shono weshi panda oho gandja iisimpo.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ya yoolokathana. Kiimaliwa ohaku adhika omathano ga yooloka. Kumwe ohaku adhika omitse dhaaleli mboka ya dhana onkandangala yo oye na ondjokonona ya simana miilongo omo tuu moka.

Ombaanga yotango yopashigwana, koshikondo shawo shoka shaanangeshefa . Otaya tseyithile aanangeshefa yawo, kutya ngele oya longo nuudhigu otaya vulu okuya kwathele mokupungudula iimaliwa yawo.

Momaalaka omo momahala moka hatu adha oompumbwe dhetu ndhoka hatu longitha momagumbo. Ohadhi kala dha pakelwa nawa, dhi li mo

Momahala goma landithilo ohatu adhamo oompumbwe dhetu dha yooloka ngaashi omizalo nosho tuu. Omuntu ohayi mo aka talemo shoka apumbwa ye ta gandja iisimpo.

Ongushu yoshimaliwa, oyi thike peliko lyoshilongo shoka. Ano oshilongo kehe muuyuni, oshina iimaliwa yina ongushu ya yooloka kiikwawo.

Iimaliwa oyili ya simana nakehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa oyili pomaludhi ogendji yamwe iimaliwa yawo ohayi ithanwa takuti oomilli.

Momagumbo gomoondolopa ohamu adhika iipundi mbyoka iinene haku tiwa omatyofa. Iipundi mbika ohayi monika nawa, tayi monikitha ehala nawa, ashike ondando yawo ihayi vulika naanaa kukehe gumwe.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku tseyithile kutya, oondando dhomikuli dhomagumbo, iishoshela yawo oya shendja, ano otayi shendje okuza momasiku 30 gaSepetemba 2025.

Ombaanga yaVenduka ohayi kala yi na omayinyanyudho, ano iinyandwa oyindji. Otayi ku tseyithile kutya kala hoyi wayimine uuna taya kala ye na iinyandwa mbyoka.

Aanangeshefa ohaya kala nokudhiladhila nkene taya ilikolele iiyemo ano ohaya etapo omahala gomaalaka mpoka omuntu tavulu okuya aka pekaapeke nokutalomo shoka apumbwa ee tagandja iisimpo.

Shoka wu na okuninga puDesemba Uuna waa na sha oshimaliwa kala wu li megumbo, ano ino gandja onomola yoye yomeholamo ndjoka ho longitha kombaanga yoye nande okulye. Nuuyelele awuhe mboka wu na sha nombaanga yoye ino wu gandja nande okomuntu.

Ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia, oyina omauwanawa ogendji. Mono hayiya nekwashilipaleko lyomafumviko goshali.

Momahala gomangeshefelo ohatu adha mo oompumbwe dhetu. omuna wo moka hatu adha mo oongaku nayilwe oyindji. Aantu oha yeya okutala mo shoka ya pumbwa yo taya gandja iisimpo.

Kala wuna uuyelele nkene wuna oku kaleka onomola yoye yomeholamo yomapungulilo goye. Ano ikaleka kokule nookalyamupombo. Shino otoshi tseyithilwa kombanga yotango yopashigwana yaNamibia.

Momahala gomalandithilo otwaadha mo aanangeshefa taya landitha iitaya omaludhi nomaludhi yimwe iitokele, yimwe iimbulawu yimwe iindjimbi nosho tuu. Aantu oha yeya oku talamo iiyata mbyoka yapumbwa.

Gandja eyakulo lyopashimaliwa kaantu yomomudhingoloko goye pamwe nokashina hoka haka gandja omayakulo tovulu okulatula mongeshefa yoye. Aantu ayehe otaya vulu okuya yanane oshimaliwa nenge yapungule oshimaliwa.

Kapena sha shimwe ha shiti ondi kuhole shi vulithe oshimaliwa shono omuntu ha tuminwa kongodhi. Ano mesiku lyohole tumina omuntu nenge omuholike goye oshimaliwa kongodhi, eto yi methigathano lyo kwiisindanena oshimaliwa pamwe nombaanga yotango yo pashigwana yaNamibia.

Moshilongo shetu otu na mo iilando. Miilando mono oha tu adha mo omahala gomangeshefelo, mono hatu adha mo iipumbiwa yetu oyindji ya yooloka. No muntu oha yi mo mehala moka, a ka pekaapeke no ku tala mo shoka a pumbwa.

Momahala gomalandithilo nenge momaalaka omo moka hatu yi tuka pekaapeke nokutala mo oompumbwe dhetu. Ohatu adhamo oompumbwe dhetu ngaashi omagadhi gokugwaya.

Momayalaka omo moka hatu adha oompumbwe dhetu. Aantu oha yayi komayalaka hoka niimaliwa yaka talemo shoka ya pumbwa nongele oya monomosha yeshi panda ohaya gandja iisimpo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile kutya uuna wa landa iilandomwa yoye kongeshefa yoNictus, yi thike pongushu yoondola dhaNamibia omayovi gatano, oto kuthilwa ko koondando, e to pewa osheenditho oshali, shi fale iilandomwa yoye, pehala mpoka wuli.

Iimaliwa, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho ya yoloka kiikwawo ano una omuntu tozi moshilongo shoye wu uka moshilongo oshikwawo kala aluhe wa mona uuyelele kutya ongushu yiimaliwa paife oyili pwingapi.

Omiti odhi li dha simana onkene odha pumbwa oku kalekwa po. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongo uutemba mbono hawu longithwa momagumbo gomoondoolopa nenge moombelewa. Puutemba mpono ohapu longithwa ngaashi okwi iyoga komake nenge moshipala.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia koshikondo shayo shekwashilipaleko otashi ti hinga nawa ngoye wu kale wu na olweendo lwagamenwa mOvenduka nomomindhingoloko adhihe dhopopepi.

Moombelewa ohamu adhika iipundi yomatyofa mbyoka hayi dhingoloka. Iipundi mbika iiwanawa nuuna omuntu a kuutumba ko, iha kala nande te ehama kotako. Ohamu kala wo natango iitaafula yoku tenteka.

Iimeno oyili ya simana kiimeno oha ku zi iipilangi mbyono hayi hongwa iilongonwa oyindji mbyono hatu longitha momagumbo ngaashi uutaafula mpoka hatu ntenteke oshowo oosikopa moka hatu pungula iinima yetu.

Aanangeshefa ohaya ilikolele iiyemo mokulanditha. Mono haya kala yena oongeshefa dhawo dhomaalaka mono aantu haya mbombolokele ya kapekapeke nokutala mo shoka ya pumbwa. Ohamu kala wo muna aakwatheli mboka haya kwathele mo nayo yena ondjambi yawo yokomwedhi ye kiikwathele naakwanezimo yawo.

Ombaanga yavenduka, otayi tseyithile aayakulwa kutya otaavulu okupungula nenge okumona omawuyelele kombinga yoma pungulilo gawo, ano taye shiningi kepandja lyo pawungoba oshali kapena nande iishoshela yasha, naakale yamanguluka okushiniga ethimbo kehe oshoka osho shali.

Omukala gumwe ngoka to vulu oku kalekapo elongitho lyiimaliwa

Ombaanga yaVenduka otayitii, inokala ohumbata iimaliwa oyindji peke, okuna onkalo ompu ngoka tovulu okufuta aanilonga yoye, ano totumu ashike oshimaliwa nenge ondjambi yaanilonga yoye pethimbo kehe mpoka wuli.

Iimaliwa oyili yasimana nakehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okulanda iikulya, okufuta omanongelo nayilwe oyindji.

Ombanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha aasindani anelago mbono yomwedhi Novomba yi isindanene oshimaliwa shongushu yondola dhaNamibia 2500 kehe momuntu.

Iimaliwa oyili yasimana, ano mongashingeya okwa ndulukwa okashina koku yalula iimaliwa mono omuntu ha tenteke ashike iimaliwa yomafo mokashina moka ko nokashina otaka eta omwaalu gwiimaliwa kombanda.

Momagumbo gomondoolopa ohatu adha mo omahala ngoka gi ikalekelwa ngoka go kuuhala, ohamu monika Iipundi mbyoka yomatyofa ya yalwa nawa niitaafula mboka wa longwa miimeno, puutaafula ohapu tentekwa wo.

Omiti odhili dhasimana onkene odha pumbwa okukalekwapo, komiti ohakuzi iipilangi mbyoka hayi hongwa koonkulungu yeete po iipundi mbyoka hatu longitha okukuutumba.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya mongaashingeyi otaya vulu okutala kutya komapungulilo gawo oye na ko iimaliwa yithike peni , oshowoo okutala omusholondondo gomapungulilo gawo koongodhi dhawo.

Iimaliwa oyi li ya simana monkalamweyo yetu ya kehe esiku. Ku kehe to longitha oko shimaliwa, kutya oko meya to longitha, kiizalomwa wa zala, kiikulya mbyoka to li, kehe tuu shimwe ohashi inyenge owala koshimaliwa.

Ombaka yo Nedbank ombaanga ndjoka ombulawu ohayi kwashilipaleke uudhamo mboka wo kathanguthangu mono aakuthimbinga haya kamatuka yeli kuuthanguthangu naangoka athiki gwotango ohapewa omagono ge ogendji. Ohaya kala yazala omagala komitse opo yeya gamene uuna nande oyi ihatapo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia oha yiyi koshigwana , ano haiyi mondoolopa yika gandje uuyelele kaantu, ohayi faalele woo iikulya niikunwa.

Ohole oyo ndjoka hayi oyo ndjoka hayi gamene nenge hayi siikile ,ano kalekapo ombili yoye koyomwenyo nenge yokopadhiladhilo nuuwanawa wekwashilipaleko ano shika oweshi etelwa kombaanga yaVenduka.

Uuna wa pewa iimaliwa yoye nenge waza nayo nombaanga owa pumbwa oku kwashilipaleka kutya omwaalu gwiimaliwa yoye ogo mondjila, ano oto kunkililwa aluhe wuya lule iimaliwa yoye.

Omuyakulwa gombaanga yaStandard Bank tapopi nenyanyu tati, okwa vulu oku tumina meme gwe oshimaliwa ngoka eli komukunda naashika oheshi ningi kehe komwedhi opo avule oku ilandela iikulya ye nenge oku futa oopumbwe dhe.

Ano ngele tozimo moshilongo shoye toyi kiilongo mbyoka yokondje yiilongo ngashi koAmerica, Japan, China nayilwe owa pumbwa okumona uuyelele mboka kutya mongashingeyi iimaliwa nenge eshendjo nemge epingathano lyiimaliwa olyili pwingapi.

Iimaliwa oyili yasimana kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Opuna omaludhi gaali giimaliwa . Iimaliwa yomafo niimaliwa yiitenda. Iimaliwa ayihe ohayi longo iilonga ya simana.

Ombaanga yaNedBank yaNamibia otayi kulombwele kutya landa eto longitha okakalata kombaanga yawo okufuta eto isindanene oshindji. Talelapo oongeshefa dhomalandithilo dhi li popepi nangoye.

Ombaanga ya NET Bank ya Namibia. Ohayi kwashilipaleke omawudhano unene uudhano mboka wokathanguthangu. Aantu ohaya ka kutha ombinga methigathano lyuuthanguthangu.

Iimaliwa oyili yasimana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji yasimana ngaashi okulanda iizalomwa, okufuta omanongelo , okulanda iikulya noshotuu.

Ombaanga yaNedbank yaNamibia ohayi kwashilipaleka omawudhano ngono taga ithana aantu ya kuthe ombinga metondoko lyoo km 10, ano oku kutha ombinga otaku kosho ashike oondola dhaNamibia 350 naasindani aanelago otaya ka sindana iisindanomwa oyindji.

Komiti ohazi iilongithomwa oyindji . Hakuzi iikwatelwa ano uusikopa mboka hatu kwatele iinima yetu oyindji . Uusikopa mbuka owa hongwa miipilangi no wuli wa kola noonkondo .

Momahala gomangeshefelo, aantu ohaya yi mo ya ka talemo shoka ya pumbwa. Ohaya monika nkene ye li momikweyo, taya pekapeka nokukonakona shoka ya pumbwa. Nuuna ya mono mo shoka ya panda ohaya gandja iisimpo.

Moomaalaka omo momahala moka ha tu yi tu ka pekapeke noku konga mo shoka twa pumbwa. Oha mu kala omulandithi ngoka ha kala pehala mpoka ha pu fendelelwa. Oha kala ta imemeha.

Momaalaka omo momahala noka hatu adha oompumbwe dhetu. Opu na omaalaka ngoka haga landitha iikulya ya pya nale, ano uuna omuntu inaa hala okuteleka, oha yi owala pehala mpoka e ta landa iikulya ye.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, oyi na okapandja kawo kopaungomba moka omuntu ho tula mo uuyelel woye nokutala kutya omauyelele geni ge li po, ano to endele pamwe nakehe shono tashi tseyithwa kombaanga ndjoka.

Ombaanga ya Nadbank ya Namibia, oha yi kwashilipaleke omaudhano ga yooloka, moka ha yi kwashilipaleke uudhano woka dhanguthangu, mono aantu ha ya kutha ombinga ya ka matuke ye li kuuthanguthangu, naangoka athiki tango ote ya apewe omagano ge ogendji.

Momagumbo gomoondolopa ohatu adha mo omahala taga monika nawa. Ehala nkene lilipo olyoku monikitha ashike pokuma nawa. Oto adha pwatentekwa uungala wuli muupoto nenge muukende.

Momagumbo gomoondolopa ohamu adhika iipundi niitafula mbyoka yopashinanena ano iipundi mbyono hakutiwa omatyofa. Omatyofa ohaga longithwa oku kuntuumbwa niitafula opo mpoka aantu haya tenteke iinima yawo.

Ombanga yotango yopashigwana yaNamibia oyili tayi yambidhidha aanafalama oku yambulapo oofalama dhawo dhiimuna.

Oku ikaleka kokulye nookalyamupombo kashi shi owala oshinima tashi ningwa ethimbo limwe, ashike oshinima tashi ningwa sha tsikilathana. Ano sha uka komeho, ano talelapo ombaanga yo Standard Bank opo wu ikaleke kokule nookalyamupombo.

Ongeshefa yo Avo oya ninga efudho lyoe epu, uuna toka landa iipumbiwa yoe, kutya oowili, omagano goku landela aaholike yoye go kilisimesa, nayilwe.

Uuna omuntu to zimo moshilongo shoye, to yi kiilongo yilwe, osha pumbiwa unene wu kale wa kwatathana nuuyelele kutya ngashingeyi ondando, yiimaliwa oyi li pwiingapi opo wu shendje iimaliwa yoye, to yi shendjele miimaliwa yo mo shilongo moka to yi, opo wu vule oku yi longitha.

Momahala gomangeshefelo mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu ngele ya landa iipumbiwa yawo. Omuntu oha kutha ashike ngaashi oshiyimati eta yi peshina mpoka eteshi tenteke kombanda nondando yoshiyimati shoka otayi ulike kombanda yeshina ndoka.

Ombaanga yotango yopashigwan oya uvako oonkugo dhaa yakulwa yawo, ano mongaashingeyi oyena uushina mboka ya tula moongeshefa ndhoka dhi li moondoolopa kehe. Uushina mono omuntu ta vulu oku ka pungula iimaliwa ye, ye ota vulu wo natango oku pewa oshimaliwa shontumba.

Iimaliwa oyili ya simana. kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho nuuna omuntu tazi moshilongo she tayi moshilongo oshikwawo ohapumbwa oku shendja iimaliwa yoshilongo she teyi shendjele miimaliwa yo moshilongo moka tayi.

Ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia otayi ti. Gandja kaa yakulwa yoye omukalo goku futa. Ano omukalo ngoka omupe opo gweyako ngono hagu ithanwa FNB speedee.

Uuna walonga nuudhiginini ombaanga yotango yopashigwana otayi tukwathele ano tayi kukwathele moku pungula iimaliwa yoye oyo tuu mbyoka.

Ongeshefa yo Avo otayi kutseyithile kutya oondando odha teyelwa kongolo dhesiku ndoka hali ithanwa kutya etitano eluudhe. Ano oyena iinima mbyoka ya tula mofanditha ngaashi oongodhi, omambako naashoka hashi longithwa okutopatopa.

Momagumbo ngoka gomoondolopa ohatu adhamo iipundi niitaafula, yina omugwayo tagu adhima, iipundi mbino oyo mbyoka haku tiwa, omatyofa.

Ongeshefa yo Avo otayi tseyitha kutya oondando otadhi ka teyelwa kongolo mesiku ndono hali ithanwa kutya etitano eluudhe. No mwa kwatelwa omambako, oongodhi, shoka hashi longithwa okutopatopa.

Ombaanga yaNedbank yaNamibia ohayi kwashilipaleke omaudhano, moka hayi kwashilipaleke uudhano mbono wokathanguthangu mono aakuthi mbinga haya ka matuka yeli kuuthanguthangu naangoka a thigi po yakwawo oye omusindani noha pewa omagano ogendji.

Momagumbo gomoondolopa ohatu adha mo ooradio dhomuzizimba ndhoka hatu kundana ko oonkundana nkene tadhi inyenge okuza meni lyoshilongo oshowoo kondje yoshilongo.

Momagumbo gomoondoolopa oh ohamu adhika iipundi niitaafula mbyoka yahongwa miipilangi. Nokombanda huka okwa tulwa iikuusinga ano yili molupe lwomafulafula.

Momahala gomalandithilo ano momaalaka . Ohatu adhamo iinima oyindji tayi landithwa mbyono hatu longitha momagumbo getu ngaashi iikulya, iizalomwa . Ohamukala woo omukwatheli nenge omuyakuli ngoka hakala mpoka hapu fendelithwa.

Omiti odhili dhasimana. Komiti ohakulongwa iinima oyindji iiwanawa ngaashi, iitaafula. Ohayi hongwa koonkulungu na ohayeyi landitha po na ohayiimonenemo iisimpo. Iitaafula mbika ohatuyi longitha momagumbo getu okutentekapo.

Otashi shuwa ngaa okukale wuhole ombaanga? Ano kombaanga yaWindhoek otaya tii, ohaya popi omalaka agehe geli 13, pwa gwedhwa limwe ndyoka lyohole, ano ya talelapo nena.

Miila do ohatu adha mo omahala nenge nditye omaalaka, mono hatu ka konga oompumbwe dhetu ndhono twa pumbwa. Aantu ohaya monika nkene taya mbomboloka noku ka pekaapeka mo shoka ya pumbwa.

Omiti odhili dha simana komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa koonkulungu okuninga iitafula mbyoka hayi kwatelwa okutentekwa.

Ombaanga yaVenduka otayi halele nokupa omayambeko nokutseyitha omusindani gwawo gwedhina Henda Marais ngoka a isindanene okakalata kokulanda kongushu yoN$ 2000.00

Iimaliwa oyili yasimana, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Opuna iimaliwa yomafo. Kiimaliwa hoka ohatu monoko omathano ga yooloka, unene gaa leli mboka yena ondjokonona ya simana.

Omiti odhi li dha simana. Komiti oha ku zi oosikopa dhoka ha tu longitha momagumbo getu, moka ha tu pungula mo iikwatelwa ye tu ngaashi; omagadhi gokugwaya nayilwe oyindji.

Ombaanga yaNedbank ano oholike mbaanga yoye ndjoka onzinzi, ohayi kala yateyela oondado kongolo ano dhaningilwa aayakulwa yawo unene tuudhono dho ngeshefa yoIndongo ndjono hayi landitha iihawuto, aayakulwa mbano haya kalande eehawuto ohaakuthilwako koondando.

Indjipaleka omukuli goye hagu tuminwa kongodhi yoye okuzilila mpoka wuli ano dhenga *140*2345#.

Ombaanga ya Standard ya Namibia otayi ku tseyithile kutya kala wa londondhwa ngoye wukale wa koneka kutya opena omukalo ngoka tagu longithwa komapandja go pawungomba ngono taga tulako omatumwalaka kombaanga ndjika ashike kageshi goshili.

Momagumbo gomoondolopa ohatu adhamo iipundi mbyoka yina eyadhimo ewanawa, ano iipundi yomatyofa, hayi etwapo koonkulungu.

Ombaanga yoStandard ano ombaanga ndjoka ombulawu ohayi kwashilipaleke omaudhano gaanuulema. Ano mono aanuulema haya kutha ombinga mokumatuka etaya pewa omagano gawo otutututu.

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Opu na omukalo omupu gokuyalula iimaliwa ngoka hayi tulwa mokashina, ko okashina taka tameke okuyalula iimaliwa.

Momaalaka omo momahala moka hatu adha oompumbwe dhetu dhoka hatu longitha momagumbo. Ohatu adhamo oompumbwe ngaashi, iikulya mbyoka iikwamboga omaludhi nomaludhi ngaashi omaapela, omambanana, omalemuna nosho tuu.

Momunvo ngono omupe, ongeshefa yoAvo oya pitako noondando oompe, ano omvula ompe, ashike ka yishi Avo omupe, oAvo ngaa ndjoka ya ka lako onkulu, ano landa nenyanyu, opamwe nongeshefa yaAvo.

Ombaanga yoNedBank otayi tseyitha omuulikwa gwawo omupe gwedhina Karl Kapewasha ngo eli ta longele moshitayi shomoNgwediva koshikondo shiimaliwa.

Iimaliwa oyili ya simana kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho kiimaliwa ohatu adha ko omathano ga yooloka yimwe ohatu adha omitse dhaaleli mboka yena ondjokonona moshilongo moka.

Moombelewa nenge moombaanga omo moka aantu haa ka konga omayakulo. Ohamu monika aayakuli ye na iipala ya nyanyukwa nawa, taya yakula nombili.

Ombaanga yaVenduka otayi ku tseyithile kutya uuna wa longitha okakalata kawo kombaanga mokufuta iilandomwa yoye mongeshefa yontumba oto yi methigathano wi isindanene hipambu shooN$ 20 000.

Momaalaka, omomahala moka hatu adha oompumbwe dhetu, ngele odhokulya, iizalomwa noshotuu. Ohamu kala aayakuli mboka haya kala ye li pomahala mpoka hapu fendelwa.

Ombaanga Yotango Yopashigwana koshikondo shawo shuunanngeshefa otayi ti uuna wa longa nuudhiginini mongeshefa yoye, otaye ku kwathele okupungula iimaliwa yoye mongeshefa yoye nuupu.

Omiti odhili dhasimana nonkene odhapumbwa okukalekwapo ano komiti ohakuzi iipundi niitaafula yahongwa nawa yokombanda ohaku tulwa omugwayo ngoka tagu adhima.

Iimaliwa oyi li ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho . Kiimaliwa ohatu mono ko omathano ga yooloka, hoka kuyimwe hatu mono ko omathano gaaleli mboka ya dhana onkandangala noye na ondjokonona ya simana kiilonga moka.

Omiti odhili dha simana. Komiti ohaku hongwa iihongomwa oyindji ngaashi, iipundi mbyoka hayi longithwa momagumbo getu. Iipundi mbika oyili ya simana noonkondo, noya kola.

Omiti odhili dha simana, onkene odha pumbwa oku kalekwa po. Omiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa koonkulungu. Miipilangi muka ohamu zi iinima oyindji ya yooloka ngaashi iipundi, iitaafula yamwe yoo ohaya ningi omagumbo gawo miipilangi.

Omiti odhili dha simana, komiti ohakuzi iilongomwa oyindji ngaashi, iipundi niitafula mbyoka hatu longitha momagumbo getu. Iipundi niitafula mbika ya longwa momiti, oyili ya kola.

Momagumbo gomoondoolopa ohatu adhamo iipundi mbyoka yopashinanena mbyoka hayi ithanwa takuti omatyofa. Omatyofa ngaka oga longwa miipilangi mbyoka ya hongwa miimeno nokombanda okwatulwa iikuusinga ,oshowo oya longwa momafulafila ngoka gatulwa kombanda.

Iimaliwa oyili ya simana nakehe oshilongo muuyuni, oshina iimaliwa yasho. Iilongo mbyoka yomo Europa ohayi longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa ee Euro. Iimaliwa mbika oyili ya talikako kutya oyina ongushu.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombanga ndjoka hayi kwashipaleke omawudhano, unene ngaashi uudhano mboka wokathanguthangu mono aakuthi mbinga haya kutha ombinga yeli kuuthanguthangu. Omuthiki ngono hathiki tango, nomutiyali, nomutitatu ohapewa omagano goshimaliwa shontumba.

Momahala gopashinanena nenge nditye moondoolopa oto adha mo iipundi yokukuutumba mbyono hayi ithanwa ta ku tiwa omatyofa. Iipundi mbika oya longwa miimeno yo wo kombanda oya tulwa omafulafula opo shi ningile omuntu oshipu oku kuutumba.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha noku halela omahalelo yambeko komusindani gwawo gwedhina Fransina Ashingola, ngoka iisindanene Oodolla dhaNamibia omayovi gaali nomathele gantano nokakalata hoka okatiligane.

Iimaliwa, iimaliwa oyili yasimana noonkondo monkalamwenyo yetu. Opuna omaludhi gaali giimaliwa, puna mboka yomafo naambyoka yiitenda. Iimaliwa ohayi landa iikulya, hayi landa iizalomwa nosho tuu.

Thika ku Januali kuna omalimbililo gasha, landa oompumbwe dhosikola momwedhi Dezemba. Landa iipumbiwa yoye oyindji opo wu ihupithe sha mondjato. Ano mbika oyo wuna oku ninga toyi etelwa po kombaanga yotango yo pashigwana yaNamibia.

Ombaanga yaStandard Bank yaNamibia, ano ombaanga ndjoka ombulawu ohayi kwashilipaleke omaudhano ga yooloka moka hayi kwashilipaleke uudhano mboka gokathanguthangu mono aakuthimbika haya kutha ombinga yokuhinga uuthanguthangu.

Iimaliwa oyi li ya simana, na kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Uuna omuntu ta zi mo moshilongo she, ta yi moshilongo oshikwawo, oha pumbwa okushendja iimaliwa yoshilongo she, te yi shendjele miimaliwa yoshilongo moka ta yi.

Ombanga yaStandard yaNamibia ohayi kwashilipaleke omaudhano ogendji mono aantu haya kutha ombinga momaudhano muka etayi isindanena oshindji.

Momahala gomalandithilo ohamu adhika oompumbwe dhetu dhoka hatu longitha momagumbo. Ohamu kala muna omukwatheli ngoka ha longo pomafutilo, nuuna omuntu amonomo sha eshipanda, ohayi pomafutilo mpoka, eta gandja iisimpo, eta yi noshinima she shoka apanda.

Iimeno oyili ya simana. Miimeno ohamu hongwa iinima oyindji ngaashi iipilangi mbyoka hayi hongwa, hayi tulwa moma hala gomoo ndoolopa moka ontu ha vulu oku tenteka iinima ye.

Ombaanga yoStandard bank nayo wo otayi endele pamwe neputuko ano oyina uushina wo li mongeshefa ,muushina muka omuntu ota vulu wo noku pula oshimaliwa koomuma.

Ombanga yaVenduka ota yi halele aayakulwa yawo ethimbo ndino lyomatangomanene lya gamenwa okuza komafuta konooli nakehe tuu mpoka ye li.

Omiti odhili dha simana noonkondo. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa e tayi etapo itaafula oshowo iipundi. Iipundi mbyoka haku tiwa omashofa. Iipundi yomashofa oya longwa miipilangi nokombanda okwa tulwa omafulafula.

Oto shunitha ko ngiini ookalyamupombo mboka yahala oku kukutha iimaliwa yoye, ano ombaanga yaNedbank yaNamibia otayi kupe uuyelele awuhe nkene wuna okushunithako ookalyamupombo mbono yahala okuyaka iimaliwa yoye.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyihile kutya yawayimina mono taya kakala yena omawudhano naakuthi mbinga oyo mbika yihupe yomukithi ngoka gonkaankela , ano otapu kasindanwa omasndano ogendji.

Momahala gomangefeshelo ohatu adhamo oompumbwe dhetu dhayooloka ohatu adhamo oompumbwe dhetu ngaashi oondjato, iizalomwa nayilwe. Aantu ohaya yi yakatalemo shoka yapanda yo taya futu iimaliwa.

Iimeno oyi li ya simana. Kiimeno ohaku zi iipilangi mbyoka hayi longo iinima oyindji ngaashi iipundi niitaafula. Iipundi niitaafula mbino ohayi longithwa momahala gomoondoolopa nenge moombelewa. Ohayi monikitha ehala nawa.

Iimeno oyili yasimana. Kiimeno okuli haku zi iitafula niipundi. Iitaafula niipundi ohayi hongwa koonkulungu ohayi kala tayi monika naw nokomband ohaku tulwa omugoya ngoka tagu pathima.

Iimaliwa oyili ya simana nakehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho, kiimaliwa ohaku monika omathano gaaleli mboka yena ondjokonona yasimana miilongo moka.

Iilongo kehe muuyuni oyi na iimaliwa yawo, ano opuna iimaliwa yimwe kaayina ongushu po opuna mbyoka yina ongushu. Iilongo yaAmerica ohayi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithanwa takuti ooEuro, iimaliwa mbika oyina ongushu noonkondo.

Ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya, uuna ya ka landa kongeshefa ndjoka yedhina Nictus nuukalata wawo wombaanga otaya kuthilwako koondando.

Omahala gomangeshefelo omo moka hatuyi tuka konge oompumbwe dhetu. Nomukalo ngoka guli momahala ngoka omupu nohagu endelele, toyipo ashike eto totula shoka wahala koshiviha, nohopewa omwaalu kutya oshinima shoka oshina ingapi.

Aanangeshefa ohaya kongo oompito nomikalo nkene yena oku ilikolela iiyemo mono yamwe to adha taya landitha uumeno mboka wokumonikitha nawa omahala . Omagumbo nenge omoombelewa.

Ombaanga yaVenduka otayi ti gamena aaholike yoye nohole, ano ya kwashilipaleka ngoye wu mone omauwanawa agehe ngoka ha ge ya nekwashilipaleko lyopankakamwenyo nenge lyomafumviko.

Opuna omukalo ngoka omupu goku pungula iimaliwa yoye, ano omukalo ngoka to pungula ashike iimaliwa yoye kaapu na nande iihohela yimwe ya gwedhwa po. Kuuyelele owundji talela po ombaanga yaVenduka.

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi oku landa iikulya, oku futa omanongelo, oku landa iitukutuku nayilwe oyindji.

Oweshi tseya tuu kutya Hollard, ano nditye ehangano ndoka lina sha nomakwashilipaleko ohali gandja wo natango omauwanawa gopaunamiti, ano uuna wi ishangitha nekwashilipako lyawo, ohaye ku pe wo natango okakalata komayakulo kopaunamiti.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aayakulwa yawo naapunguli ayehe yombaanga ndjika kutya iihohela yokomumvo oya gwa pevi, ano naashika otashi tulwa miilonga okuza momasiku omilongo mbali nomugoyi gaDesemba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Ombaang yo Bank Windhoek oyina uushina mboka womayakulo gawo goku kuthako oshimaliawa nenge oku pungula. Ombaanga yo Bank Windhoek oye ku ningila oshipu uuna wa hala oku pungula iimaliwa yoye.

Oweshi tseya tuu kutya uuna wuna okakalata kombaanga yaVenduka hoka hakutiwa ovisa oto vulu okulanda nokakalata hoka ihe kapena nande iishoshela yasha.

Ongeshefa yoAvo oya teyela oondando kongolo. Ya talelapo nena yo ye ku pe uuyelele wa gwedhwa po.

Miilando, ohatu adhamo oomaalaka poomaalaka mpoka ohatu adhapo oompumbwe dhetu, ndhono hatu longitha momagumbo. Ohamu kala aayakuli mbono yelimo taya yakula aantu.

Moondoolopa nenge miilando ohatu adhamo omahala gomangeshefelo ga yooloka, gamwe ogiikutu gamwe ogiikulya. Aantu ohaya yi momahala moka nokukapekapeka shoka ya pumbwamo, yo taya gandja iisimpo.

Ombaanga yoWesbank otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya landa oshitukutuku shoye momumvo 2024, e tayi kupe oomwedhi ndatu dhefudho ndhoka wu na oku kala to futu oshitukutuku shoka.

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Uuna omuntu ta zimo moshilongo she tayi moshilongo shilwe, oha pumbwa oku shendja iimaliwa yoshilongo she teyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka tayi opo avule oku keyi longitha.

Iimaliwa oya simana kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi okulanda iiyenditho, iikulya, okufuta omanongelo nayilwe oyindji yindji.

Omiti odhili dhasimana. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa iinima oyindji, ngaashi iitaafula. Iitaafula mbyoka ya hongwa miipilangi oyili ya kola, yo ohayi monika nawa.

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yawo nuuna tozimo moshilongo shoye toyi koshilongo oshikwawo owa pumbwa oku kala wa uva uuyelele kutya ondando yongushu yiimaliwa oya thikama peni, uuna toka shendja iimaliwa yoshilongo shoye toyi shendjele miimaliwa yoshilongo moka toyi, opo wu vule oku yi longitha.

Oto ikaleke kokule ngiini uuna waponokelwa kookalyamupombo? Ano ombanga yoNedbank yaNamibia otayi kupe uuyelele awuhe mboka wapumbwa okuyanda ookalyamupombo.

Ombanga yaVenduka otayi halele aayakulwa yawo ethimbo ndino lyomatango omanene lyagamenwa lyo olitya pulwe nenyanyu kehe tu mpoka taye yi iyadha yeli.

Ombaanga ya Windhoek otayi halele esiku lyoomeme ewanawa moka yina ethigathano moka aasindani taya isindanene kamwe komuukalata wuli utatu kongushu yoondola dhaNamibia eyovi limwe wokulanda moongeshefa.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha kutya aayakulwa ayehe uuna yalanda yalongitha gokufuta nuukalata wawo oongeshefa yedhina Nictus otaya kuthilwako koondando

Iimaliwa oyili ya simana. Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iilongo yomuEuropa ohayi longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa ooEuro. Iimaliwa mbika oya talika ko kutya oyina ongushu.

Iimaliwa oyili ya simana, kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi longo iilonga oyindji ngaashi, okulanda iikulya, okulanda omizalo, nayilwe oyindjiyindji.

Ombanga yotango yopashigwana yaNamibia oye etapo omukalo omupe goku longitha nenge nditye goku mona omayakulo gawo, omukalo ngoka omuntu ta longitha ashike ongodhi ye yopeke.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ohayi kandula po oompumbwe dhetu . Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Oshilongo nenge iilongo yaEuropa ohayi longitha iimaliwa mbyono haku tiwa ooeuro.

Momagumbo ngopashinanena nenge nditye gomondolopa omuna oseti dhoka dhili pamukalo yopashinanena, ohamwadhika iipundi yomatyofa nuutafula wuna onungwawo tangu adhima Nawa.